Empundu mpango ekuzire erikwiragura eine ebyoya birikwiragura n'amatu mahango ezwire amaisho ehengyekire omunwa nereba omu maisho.

Omwishiki w'omuzaani w'omupiira. Omupiira guri aha bigyere bye, ayetoreirwe abandi bakazi nari abishiki abakuza kuzaana omupiira. Nibazanira omu kishaayi kiine akanyaatsi kagufu

Omushozi gwine omusiri muhango murungi, ahaifo hariho ihamba riine emiti mirungi ekwatiine hariho emishozi ehikaine n'endiijo mishozi n'ekiho aha mutwe

Enyanja mpango nungi eine amaizi gakurebekagye aha rubaju hariho omwaro gwine omushenyi abantu abamwe bari omu maizi Kandi eseeri hariyo enju nyingi z'abantu bakuturamu zikukora ekibuga.

Oruguuto ruhango rwa koransi ruriyo nirwebaganisamu kukora enguuto ibiri hariho emotoka eziriyo nizivugwaho na piki aha rubaju hariho obunyaatsi bugufu burungi n'emiti omu mbaju.

Omushaija navuga piki aheekire omwishiki navuga aha ruguuto rwa koraansi aha rubaju hariho ekibumba kyempundu nana ebyapa ebindi omu maisho harimu ebyombeko

Oruguuto ruhango rw'eitaaka ruraingwa aha rubaju hariho emiti miraingwa mihango ekwataine kandi aha rundi orubaju rwa buryo hariho akanyaatsi kagufu.

Abaana bato b'abaishiki bekoreire ebidoomora nibaruga ah'iziiba bataire orunyiriri nibatamburira aha kaguuto k'eitaaka aha rubaju hariho abaana abandi babiri bakubareeba aha rubaju hariho ebishaka.

Omukazi nana omwana we n'abaishiki babiri bariyo nibainamuka ahakatembo k'oruguuto orwaitaka aharubaju hariho obunyatsi n'ebishaka omumaisho hariho abantu abemereire aha mwaaro nana obwaato bw'ekiti n'obundi buri ahamutwe gw'amaizi.

Enjobe mpango eine amahembe eyemereire rwagati y'iriisizo ryine akanyaatsi kakuzakuziremu kakureebeka gye obuseeri hariyo ebishaka bikwataine n'emiti.

Obufuuha buhago bubiri bushakirwe obunyaatsi bwomire bwine emiryango eigwire na n'obwaapa bubiri omumaisho bwine embuga mpango eine obunyaatsi obushazire enyuma hariyo ebiti.

Omushaija ashutami aha katebe k'ekiti aha rubaju rwe hashutamiho ondiijo mushaija enyima yaabo hariho enju, eyombekirwe omu itaka embingo n'ebiti eshakirwe amabati eruguru hariho obunyaatsi

Abaana bato aboojo n'abaishiki bashemerirwe beererize engaro zaabo omu mwanya basiniikire amaino, omwe akwatsire akacumu bari omu kibiina ky'ebibaho.

Oruguuto ruhango rwa koransi nihavugwaho piki n'obugari n'emotoka empango. Abantu nibatambura omu mbaju yoru oruguuto orubaju orwa buryo hariho ebyombeko.

Omukazi ashutami ayekomire ekitengye omu manyanya, naguza emboga nka enyaanya nana obutunguru. Aha rubaju hariho abandi bantu abakuguza ebyozi nana enyaanya. Orubaju orw'eruguru nibaguza ebitookye.

Omwana w'omwojo muto ayekoreire ekideeya kirimu ebintu naashuuma aha kashuumo k'oruguuto orw'eitaka aha rubaju hariho omuti muhango nana ebishaka, n'obunyaatsi kandi ninyekiro

Abaishiki babiri omwe akuzire ondijo muto bemereire omu kahanda kakye k'eitaaka kakushara rwagati y'obunyaatsi bugufu, ente ishatu ziriyo nizirya obunyaatsi kandi enyuma hariyo ebiti biraingwa n'ebishaka.

Ekicuncu kyine ebyoya birikutukura kyikye ky'ekishaija kyemereire omu iritsizo ryine akanyaantsi karaingwa kakuzire kitaire orurimi rwakyo aheeru nikyireba omu maisho.

Omukazi ayekomire akatengye omu mutwe n'akandi omu manyanya akwatsire enfuka naahingirira ebimera, ebiri omu musiri gwe muhango enyima hariyo emiti

Ekyende eine ebyooya ebirikutukura nana ebirikwiragura aha maisho eshutami aheitagi ryomuti ekwatsire obundi butaagi bukye Kandi byiine amababi makyemu.

Enyanja mpango nungi eine amaizi marungi gariyo nigahuubwa omuyaga abantu bariyo nibogamu abandi bashutami aha mwaro guriho omushenyi niboota omushana.

Omukazi ajwaire aka gofiira kakutukura k'eshagama ajwaire esaati erikwiragura atsiniikire amaino kandi ahumize nka orikushaba enyuma hariyo abandi bantu abahumize bakushaba bari omw'iramizo.

Abana bato nibatambura ah'akaguuto kakye k'eitaka bekoreire ebidomora aha mutwe gwabo omu maisho hariho omwojo ariyo natsindika egari ekomiireho ekidomora aha rubaju hariho emisiri.

Omwana w'omwojo muto ayegwire ekideeya aha mutwe gwe nashuuma aha kashuumo ky'oruguuto rw'eitaaka aha rubaju hariho obunyaatsi bugufu na n'omuti muhango kandi ni ny'ekiro.

Omushaija ariyo nafunya ente nyingi ziriyo nizitambura aha ruguuto rw'eitaka aha rubaju hariho obunyaantsi bugufu n'ebishaka nana emiti , nana emitumba n'emiti omu maisho n'enju, n'ekikondo ky'amashanyarazi.

Orukuuto ruhango rwa korasi rurungi omumbaju harimu emotoka enkye n'empango n'ebyombeko bihango byakanyina n'ebigufu napiki omurubaju. Rwagati hariho ebitaara ebirikwaka nyekiro

Enyanji eriyo negurika omu mwanya eine obuguru burikwiragura esandiize amapapa gaayo omu mwanya ahansi hariho ebishaka

Eryaato harimu abantu babiri bashutami riri aha mutwe gw'amaizi y'enyanja mpango nseeri hariyo ebishaka nana emiti kwonka tibikuhwezeka gye Kandi buriyo nibwira

Abashaija nibazaana omupiira gw'abajungu abamwe nibarwana, nibafuukana nagyezaho kugumwihaho abandi nibabairukagira enyuma nibazaanira omu kishaayi kyine akanyaatsi kagufu.

Ente nyingi ziine amahembe maringwa, mahango ziriyo nizirya akanyaatsi omu irisizo enyima hariyo ezindi ente eziriyo niziruka ziri kwiragura enyima yazo hariho ekiti na n'ebishaka.

Abaana babiri bakwatiraire egaari eriho ekidomora bakomiiseho orukoba endiijo egari egwire ahansi omwana nagitamburira omu maisho ekidomora ekimwe kiri enyuma Kandi ebishaka biri aharubaju rwaabo rwa bumosho.

Ekimotoka kihango kyabarambuzi nikivugwa aha ruguuto ruhango rw'eitaka aharubaju hariho akagaari kakomiireho ebitookye nana orukooba abantu bari aharubaju nibareeba omumaisho.

Omukazi ashutami aha katebe. Ajwire esati ya mutare, ayekomire ekitengye omu manyaanya, ariyo nekozesa ekyoma ekikuruka eshweta. Kiri aha meza y'ekiti

Akaato kakye kakozirwe omu kiti aha rubaju hariho abantu baingi abeerunzire hamwe nibatereza akatimba k'okutega ebyenyanja aha rubaju hariho enyanja nungi eine amaizi marungi, obunyonyi buriyo nibuturuura omu mwanya.

Ebifuuha bibiri bihango bishakirwe obunyaatsi bwomire omu maisho hariho abaishiki bataano, babiri abariyo nibetsiba eishookye, bashatu abariyo nibanganira enyima hariyo emigongo kandi aha rubaju rwa buryo hariho ekiti.

Obufuuha bubiri buhango bushakirwe obunyaantsi bwomire bwine embuga y'eitaka harimu embuzi ento n'abaana babiri , nana ekidomora aha rubaju hariho obunyaantsi bugufu nana omuti muringwa gw'ekikindo muhango.

Enju enkye eshakirwe obunyaantsi eine embuga y'akanyaantsi kagufu kashazire , eine ekibakuri nana emiti miringwa.

Omuntu ariyo naavuga pikipiki aha ruguuto rwitaka rukye ahekire omuntu, aha rubaju hariho ente ziriyo nizitambura mpora mpora aha rubaju rw'oruguuto hariho akanyaatsi kagufu kandi omu maisho hariho enju y'omuntu nana emiti

Engaro z'omujungu zikwatsire ekyenyanja kibisi ekibaheza kutega omu maizi Kandi engaro zogu omuntu ari omu ryato aha rubaju hariho amaizi g'enyanja.

Ekimotooka kihango kya mutare kyegwire abantu baingi abashutami aha mutwe nikivugwa aha ruguuto rw'eitaaka aha rubaju hariho obunyaatsi bukuzire munonga na n'ebiti.

Emikono y'omushaija arikwiragura ariyo naatereza ibumba omu kiti kibarikukozesa amatafaari. Aha rubaju hariho amatafaari agu yaakozire ganikire. Aha rubaju hariho ekidomora n'omuhini gw'efuka.

Amaato abiri mahango maringwa gari aha mutwe gw'enyanja mpango eine amaizi g'amani miingi gakuhubwa omuyaga harimu abantu biingi omwe ari omu maizi.

Empundu mpango ekuzire erikwiragura eine nana ebyoya birikwiragura ebyami ahansi etaire engaro zaayo aha kuguru kwayo omu maisho hariho obunyaatsi obukuzakuzire enyuma hariyo ekiguzi.

Omwana muto akashutami aha mbaraza y'enju, enyima hariyo orwigi rw'ekiti omu maisho hariho ekiti kiraingwa kitemire nana omugoye ahu baanire ebijwaro nana eshuuka

Esuuwani mpango etandami eine obunyiriri burikwiragura nobwa mutare aha mutwe hariho vakedo efoosire na n'obunyanya bushazire na n'emondi zisiikire, aha rubaju hariho obupapura omutsyo na fooka biri aha suwaani.